Umutimisi Uwe khagaali ali khatimisa khagaali khewe khu'luguudo nga wasutilekho umukelema uwabalile iwotswa yewe khulibeka wakyiyusa wakyira khubikyele nio anyalise khukhwikhala bulaayi khukhagaali, khuluwande lwe likhoosi luliikho babaandu babalikho, atsye e'kamandukha kamandukha ako bakombeekha mutsu ndwela nenga bakyikhalakamo kyimilyaango kyimikaali, khungaakyi bakyombekha ni'kamabaati kamalaayi kamarandaafa asi ayo baliyo babandu bali khukendakaawo atse e'kamakulanilo kalaange uli kamaduukha

Ikhobe ili khungaakyi khu shisaala yekhale yalolelele iburangisi kumukhono kwewe yakuwambile khungaakyi khu shisaala ishindi ,ikhobe iyi shiliwo shisaala shishibirile a'ambi ni kumunwa kwewe ,ili imali muranji ,yalolelele mushifo shitwela ni tsimoni tsyewe

Umukugu mubye bukaangi wakwarile bye khukhwilinda nga ali ni shekhupiima shewe amwooyo womulwaale aboone kumwooyo kweewe kuli kho kukhuupa kuryena wakwarile byekhukhwilinda wabimbilile imunwa wewe wakwarile ni kabuuti iyeewe indaayi iye kyimilimo kyewe i't-shirt yewe mukaari ili iye'langi iya green

Umukhasi wemikhile amatoore akwarire i gomesi ni shitambala shesi abuwele imurwe sha blue, mu khatale muno balikho bakulisilamo bi bindu bikali tsinyanye ba bandu baliwo balikhe babonekhelawo ni bibindu bibindi bikali tsinzu tsili inyuma we khatale ni shiyembe shili'ambi ni isi balikho bakulisila tsinyanye, bisaala biliwo bikali busa.

Mulibikilo lye tsi'motoka isi babikisile tsi'motoka tsingaali naabi ni babandu nga bali awo khebakyenda, iburangisi iliyo khataale khalikho kamanyinya khungakyi kamabeseemu ni kamawaanga ni ka blue abandu babotokhelesile khataale khosi iburangisi ni inyuma.

Ba bana bali mushibiina bekhale khutsimbaawo tse bisaala balolelele inyuma wabwe ni ukundi ukwarire i T'shirt imbesemu ali umusanyufu nga walolelele tsimoni tsewe mushifo shitwela ba bana aba bali bakali ate bafiti bekyimyakha kyiraano kyikhatuma mukyiraano ta.

Umukhana umuzungu ali khu computer yewe alikho akikyesa ni tsinzala tsewe warele she khurekeresela mukhuru akho akyimenielesa wenamiliye wakyilolelele nga nalikho akyikyesa i computer yino ili mushifo shewe shesi bakhola bulaayi ni bisaala bibaawo bashiwakha i rangi indayi.